Lii nak, luñé nan mo fi nekka, mungi tegu fu weex mung ci cass yu weex. Mungi am lu ñuol si kaw tamit lu weex la, ci cotebi tamit mungi am lu vert, xob yu vert, xob yoy nakk fof lañ koy def.

Lii nak palaasu diine la, palaas bi nak, ay góor ñu fi neekë, ñeep ñu ngi sëggë. Goor yi nak, am na ñu fa def lu weex, am na tamit ñu fa def lu xoñxu.

Fee nak kerr la kerr be nak muge am lu weex muge am lu sukola se ganaw kerr be tamin nugfa jorr herr se koteh be tamin nugfa tek tamin pus pus.

Fee nak plase bale kaye la ak dawe kaye aye goor nufe neka goor ye nak nuge daw de jamale bal be goor ye nak amna nufa def lu weex lu verte amna tamin nufa def lu weex lu bulo nuge dawale bal be.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak, mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu vert, mungi ameh lu weeh, mungi ameh tamit lu honku.

Lii nak jaaru la, jaaru wiis, jaaru nopu, jaaru bi nak, ñungko tek fu ñuul, si kote beuleh tamih, mungi ameh tamih wiis, jaaru yi nak chuweeri ñookoy jefandikoo.

Fee nak plass la plase deene la plass be nak aye cartong nufa tego saku malou nugfa packete weex tamin nugfa ak tamin packete neteh mugfa muge ameh aye beda beda ye nak soku jange daga ham lee ban fosunge packet la ak lanlenkoye jufaneku.

Li nak alla la, ci alla bi nak mungi am rap bufa neka, rab bi nak mungi tudda golo. Golo bi nak mungi am colour bu ñuul ak colour bu neteh.

Li nak gaij la. Ci digii gaij bi nak ay nit nyofa neka nit yu korr. Nit yo gorr yii nak nyu tok ci gal. Amna tam nyu neka di hejo wanteh boom. Koku mungi def lu wekh lu xongxo mungi fa, lu blue tamit mung fa. Ci benen koteh bi tamit Amna gorr bufa def lu blue. Am tam nyu neka ci digii gaij bii.

Liinak kaiiti xibarr la kaiiti xibarr bi nak nyatti gorr ñofi neka nyatti gorr yi Amna kufa deff lu wekh lu netteh mungfa kenen ki tamit mungi deff lu wekh lu xonxu mungfa mungi ameh tam ayy binda binda yii nak soko jangeh dinga ham lii ban fasongi kaiiti xibarr la ak lan lenko jefandiko.

Fee nak plase jagalekaye la talibeh nuge nee tonke goor ak yu jegain sen jagalekate be tanin muge nale se koteh bale goor la muge tonke se toogu bu bulo muge sol muba bu weex tubaye bu nuul talibeh ye tamin amna nufa def lu verte amna tamin nufa def lu weex.

Fi nak palaas la, palaas ci deenè la, ay talibè nyo fi nekka, gòor ak tamit jigéen. Ci jàngalekat bi nak kotè balè mungi def lu bulo ak lu ñuul. Fi nak tali bu jigeen mo fi nekka mungi def lu weeh mungi tè boppam bi, mungi tekk tamit tereeh am yi. Ci ganaawam tamit gòor tamit mo fa nekka mungi tek tereeh am yi, mungi def tamit lu weeh.

Lenak packet packet ti garab, ni tek fu nuul mingi ami lo xongo nit mogfah lo nuul mogfah lo weex tarmit mogfah ci ganaaw packet nak yeen nit nu fah neka narri jigeen narri goor jigeen nak hale bi mogui deff lo weex mag bi tarmit mingi lo nuul lo bulu goor tarmit nigi deff lo bulu.

Fii nak goor ak jigeen nyufi takhaw. Jigeen bi mungi def robu bu bulo, goor bi mung ci ganaw jigeen bi ,goor bi mungi def xhaftan bu bulo. Jigeen bi nak mungi teyeh poset goor bi nak mungi def dalla bu nuu. Ci coteh bi tamid mungi def bunta bunta bu sokola.

Fee nak bope neet mufe neka nugku defarr kawarr be nak muge ameh lu weex muge def nopam ye nuge def jaaru jaaru wees yu seew se koteh be tamin muge ameh lu nuul muge ameh lu xonxo lu weex tamin mugfa lu bulo tamin mugfa.

Fee nak yoon la yonn be nak muge ameh motou motou be muge ameh lu nuul muge ameh lu weex muge ameh tamin lu xonxo koteh be tamin muge ameh aye garab muge ameh tamin keyete bufa taye muge ameh lu xonxo muge ameh lu neteh se motou be tamin se koteh be muge am nufay setu nuge setu se motou be muge def lu weex lu nuul kenen ke tamin muge def lu xonxo.

finak yoon la kaw yoon bi nak amna jigeen bufa tee pus pus mungi def lu sokola pus pus bi nak mungi ameh nyaari bidong ci koteh beleh tam mungi ameh ay garap ay hop yu veert

li nak montorr la motorr bi nak nyungko tek fu nyuul li nak gigain daff koi jefandeko gorr tamit daff koi jefandeko.

Li nak daala la daala bi nak nyungko tekk fu weih daala bi Mungi ameh lu sokola sey run tamit Mungi ameh lu weih Mungi am buum yu weih li nak gigain daff koi jefandeko gorr tamit daff koi jefandeko .

Li nak marchè la, marchè bi nak ay Moto leen fi rangsalè. Moto yu nak nungi ameh lu nètè, nungi ameh lu bulo, mungi ameh tamit lu ñuul. Ci kotè bi tamit mungi ameh haley bu fi tahaw mungi def lu bulo, amna tamit gòor bu nekk nalè mungi ameh lu ñuul tubeye bu ñuul la def, mungi takka tamit ci kaw njampè sangokaay.

Li nak booli pèny la, booli pèny bi nak banta leen ko defarè. Banta yi nak banta yu sokola. Ci kotè bi tamit mungi ameh balè. Ci kotè bi tamit amna benen pèny bu fa nekka lu sartt la, ci kotè yi tamit mungi ameh lu ñuul.

Dala la dala gorr munko tek si kaw lu weex mu am lo chochola.

Li nak packet la packet bi nak Mungi ameh lu blue lu neteh Mungfa lu weih lu hunhu Mungi ameh i binda binda yi soko jangeh danga ham li ban fosum packet la.

Liinak ayy garab ak ayy Kerr ñoffi nekk garab bi nak suñ mamyi ñofidon ñow garab yi suñ ameh sedd fii lenkodon assun garabi chosanla.

Lee nak keyete kebarr la keyete kebarr be nak amna nyari jegain nu teye keyete keyete gu weex muge ameh tamin beda yu nuul jegain tamin amna nufa def lu nuul keyete kebarr tamin muge ameh lu xonxo lu weex.

Lii nak pot la, pot bu am cubeer bu weex. Pot bi tamit mungi am lu werta, lu neteh mungfa, lu weex tamit mungfa mu am ay binda binda. Binda yi nak suko jangee, dangai ham ban fosum pot la ak ban fosum leka la tamit.

Linak jaru wees, jaru nop, jaru jigeen jigeen yi nokoy jall di rafetal sin nopyi jaru nuko teh ci morrso bu nuul.

Li nak kayetu kibaar la, kayetu kibaar bi nak ay nit nyo fa nekka nung ci kaw moto. Kayetu kibaar bi nak mungi ameh binda yu weeh, binda yu ñuul. Binda yi soko jàngay daga ham li ban fasung kayeti kibaar la ak lan leen koy jafadeko.

lin ak yon si pegi yon bi mingi moto bufah taw motor bi nak mingi ammi lo weex mingi ammi lo xongo mingi ammi lo nuul mingi ammi tarmit lo bulue ci borri moto bi tarmit mingi ammi gram gram yu wert.

Lee nak madargal la madarga be nak se koteh be muge ameh lu weex madarga be tam se bopam muge ameh lu verte se degabe tamin muge ameh lu weex muge ameh tamin beda yufa neka muge am tamin lu verte.

Li nak mandarga la màndarga bi nak si kote bi mongi am lu weex mandarga si bopam tamit lu vertax la si diga tamit mongi ame lu weex si benen kote bi tamit mongi ame tamit lu weex.

Nyenti butell nyofi neka butell li nak nyungi ameh lu weih nyungi ameh lu sokola sey koteh bi tamit Mungi ameh kass, kass bu weih sey benen koteh bi tamit Mungi ameh benen kass bu weih butelli nak nyungi ameh i binda, bindai soko jangeh danga ham ban fosum butella ak lan lenjko jefandeko.

lenak dala lah dale charah dale jigeen, dala yi nak mimgi am lo nuul mingi am tarmit bindi yu nuul nug ko teh fo weex dale yi jigeen yi noyijafardiko.

Fi nak jigéen mofi taxaw mongi sol robu mung ki eketi roba bi nak mongi ame lu weex mongi ame lu bulu mu ame lu vertax mongi ame lu xonxu jigeen bi nak mongi deff mess si kote tamit mongi tamit lu xonxu fum taxaw tamit lu vertax.

Fii nak aaalar la, cii aaalar bii nak njaari nitt njur fii tok gorre ak gigain, ku neka cii njom mungy tiyeh banta, gorre bii mungy def lu wekh, lu njull, gigain bii tamit mungy deff lu wekh, lu njull, mungy ameh lu bleu, mungy ameh tamit lu vertue, cii njaari coteh yehp aiiy gaindeh tamit njur fa tok, cii coteh bii tamit mungy ameh aiiy garab, garab yu vertue.

Li nak daal la , daala chairax, daale jigeen nu ko teyi ci loxo, daala nak mu ngi amme lu nuul, mu amme lu nete.

Li nak keyti xibaar la keyti xibaar bi nak ay goor nyu fi neka goori nak amna ko fa def lu nuul lu weex mung fa keyti xibaar bi nak mongi ame binda yu weex binda bu xonxu tamit mung fa bindai soko jangeh daga xam ban fosongi keyti xibaar ak lan len koi jefendeko.

Fii nak palaasi jangee kaay la, si palaas bi nak aye taalibe ñoofi neka, taalibe yi nak, taalibe yu goor, amna ñufa def lu buleuh, lu weeh, lu xonxu, si kote bi tamih mungi aye garap, si peg bi naleh, bori palanteer bi.

Li nak jaaru la jaaru nopu jaaru wees nyungko tekk fu nyuul jaaru bi nak gigaini nyokoi jefandeko pul rafetal sen nopai.

Fee nak jegain mufe tonke muge sol yere chosan se kaw tamin mugfa tek malane lepe malane chosan se batam be tamin mugfa def aye ferr ferre chose mu teye leket lekete chosan jegain be nak amna ku tonke kotehyam muge def lu xonxo se benen koteh be tamin amna kufa tonke muge def lu neteh.

Lee nak neeg la naag be nak muge ameh lu weex muge ameh lu sukola bunte kerr be tamin bunta be muge ameh lu sukola se koteh be tamin muge ameh aye garab garab yu verte se benen koteh be tamin bore bunta be muge ameh garab garab muge ameh lu verte muge ameh tamin lu xonxo.

Li nak tereeh la, tereeh bi nak mungi ameh ay binda. Binda yi nak binda yu ñuul nung fa, binda soko jàngay daga ham li ban fasung ngi teereh la ak Lan leen koy jafadeko.

Lii nak nehgg la, nehgg bii nak mungy am lu nehteh, palanterre yii tamit palanterre wehrre, mungy am lu njull, mungy am lu wekh, cii coteh bii tamit mungy ameh garab bufa neka, garab bii nak mungy ameh hohb yu vert.

Lii nak jigeen mofi neka, jigeen bi nak mungi def bopi neen, mungi letu letu yu sew, mungi sol mbuba, mbuba bi nak mungi ameh lu vert, mbuba bi tam mungi ameh lu weeh, si kote bi tam mungi ameh lu weeh, fum tahaw mungi ameh lu neteh.

Li nak bagas su jigéen mo fi nekka powder mung fa, powder bu nyo def ci kanam. Rug tamit mung fa. Rug bi nak ci tong leen koy def, mungi am lu honku, mungi am lu weeh. Buteel li powder yi tamit mungi ameh lu sokola, mungi ameh lu ñuul tamit mung fa. Jigéen yi nyo koy jël purr rafetal senn kanam yi.

Fi nak ay botale nyu fi neka botale bi nak mongi ame lu nul mongi ame lu vertax mongi ame tamit lu weex mongi ame ay binda bindai soko jangeh daga xam li ban fosongi botale la ak lan len koi jefendeko.

Lee nak suket la suket be nak muge am lu weex muge am tamin lu xonxo suket be nak nukoye jefaneku sun suhla ye safara se sun moubale be wala tamin lampa purr leral sun neek ye se lenkoye jafaneku.

Li nak loxo jigeen la loxo jigeen bi nak epongs la fi ame epongs bi nak jigeen nyu koi jefendeko sung powda wex sen kanam ba parex li le nyoi jel pul masale sen kanambi si kote bi tamit amna botale bu fa neka mongi am cuber bu nuul si birr botale bi tamit mongi ame lu melni ndox.

Lee nak botel la botel be nak lohou moku teye botel be muge ameh lu bulo muge ameh lu neteh muge ameh tamin aye beda beda ye soku jange daga ham ban fosunge botel la ak lanlenkoye jufaneku.

Li nak garap la, garap bi nak mungii ameh xop yu werta, ci banxas bi nak mungii am tontorr, tontorr bi tamid mungii am lu wèèx mugii am tamid lu werta .

Li nak yoon la, ci pègg yoon bi nak mungi ameh naari moto. Moto bi nak mungi ameh lu ñuul punu yi tamit mungi ñuul, mungi am lu weeh, ci ganaaw tamit mungi ameh lu honku ak benen Moto tamit bi nekka ci kotè balè mum tamit mungi ameh lu ñuul. Ci kotè bi tamit mungi ameh ay kër yu fa nekka, mungi ameh lu ñuul, lu weeh mung fa, lu sokola tamit mung fa.

Li nak dalla la dalla yi nu nge téggu fu weex dalla yi nak nu ngi am lu sokola am lu xonku nu ngi am lu weex dalla yi nak jigéen defcoy jeffadico goor tamit def coy jeffadico.

Lee nak jegain la jegain be se ganaw muge bott haleh mursu be nak muge am lu neteh lu xonxo mugfa lu weex tamin mugfa jegain be nak muge sol mazing mazing be nak muge ameh lu bulo muge ameh lu neteh muge ameh tamin lu sokula.

Boppi jigeen mu fi neka, jigeen bi nak mungi letto mess, mess bu nuul mungi deff mbuba bu bulo, mungi am lu weex mungi am tahmit lu nuul.

Linak terreh la, terreh binak mi ami lo nete mi ami lo nuul, mi ami lo weex mi ami tamit lo oxogox.

Lee nak jegain mufe tahaw muge def roubu bu bulo muge def tamin mess se bopam be mess bu nuul se koteh be tamin muge ameh aye kerr ak aye garab.

ay karam yofi neka karam yi nak mingi ami lowert mingi ami tamit ayi tontorr yu xongo.

Li nak pakèt la, pakèti garab mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu honku, nung ko tekk ci kaw taabul, taabul bi weeh.

Fee nak neek la neek be nak muge ameh lal lal be nak nugku lal dara bu weex lal bu sukola muge ameh tam aye nyegenay yu weex amna nyegenay bufa am lu verte lu bulo mugfa tamin koteh bale tam muge am aye toogu toogu bu neteh neek be tam muge ameh aye redou redou yu verte mugfa yuy tam yu xonxo tamin nugfa.

Li kayiti xibaar la, kayiti xibaar bi nak, ay góor ñuñg fa ak tam ay jigéen. Am na jigéen bu nekkë ni, ak goor, mu ngi sol lu weex, kayiti xibaar bi nak mu ngi. Binda yu weex, bindë yu xoñxu, bindë yi soo ko jangee, da ngaay xam luñ Koy defee ak luñ Koy jafëndeko.

Li nak tanki gigain bena tanki gigain mofi neka Mungi sol daala daali taka taka daala bu nyuul la benen daala bi tamit solut ko mungko seemi ni bobo tamit daala taka taka sey koteh bi tamit Mungi ameh garab ,garab bi Mungi ameh hopp bu verteh.

Li nak moto mo fi tahaw, mungi am lu ñuul, mungi am lu weeh, mungi ameh tamit lu nètè. Ci benen kotè bi tamit mungi ameh moto, mungi ameh lu ñuul, lu bulo ak kër bu nekka ci kotè balè tamit mungi ameh lu nètè, mungi ameh tamit lu weeh, lu bulo ak garab yi nekka ci kotè balè.

Fenak palasi wolé kai dugoop. Wolé kai gerr teh, malo nyi nak dugoop la nyoi sokhu. Ku sokha mungi nalé gorr, mungi tahaw, mungi def tubay bu nyul. Gigéén bi tam mungi ameh pan, pan bu njul, gigéén bi tam mungi def mbasang, mbasang bi mungi ameh lu ferr ti, mungi ameh lu wekh mungi ameh tamit lu neteh am lu nyoi woleh tamit lu ferr ti la tamit.

Lenak ai jaru mufineka nenti jaru wees jaru nopa jaru nak gegen nyu ko dey jafandeko sen nopaye pur refetal.

Lii nak mandargala, mandarga bi nak, mingi tegu fu weex. Mandarga bi si bopam, mingi am lu bulo, mungi am tamit lu weex. Ci cotebi tamit mingi ame binda, bindayi , binda yu bulo la. Mungi am tamit lu weex.

Pott be nak pott be lufa neka lanu leka la lol nak jeen la tuda jeen be nak mugse birr pott be dagewunku muge ameh lu nuul se kaw pott be muge ameh tamin lu xonxo amna tamin neet bu neka tamin se kaw pott be.

Li nak jigéen mu fi tahaw, mungi sol tubeye bu ñuul, mungi am lu weeh. Mbuba bi tamit mungi am lu ñuul, mungi am lu weeh. Ci pogam bi nak mung fa tayè ay kayit, kayit bu weeh.

Ieknak jigeen mofi neka mogi dafar bobpam bi mog fa deff lo nete mo sol bobu nool.

Li garap mu fi nekka, garap bi nak mugii ameh xop, xop yi nak xop yu werta la.

Lenak lam la. Lam mi jegee lam mi loho nyu ko tek fu nul. Lambi nak jigéen nyo ko they jefo purr refatal sen lohbi

Lee nak manargal la manarga be nak muge ameh lu weex muge ameh lu bulo muge ameh tamin lu verte.

Li nak ay rëyda leen fi rangsalè, rëyda yi nak mungi am lu ñuul, nungi am lu weeh, nungi ameh lu bulo. Amna nit Ku nekka ci kotè balè mungi deff lu bulo, mbuba bu bulo, tubeye bu ñuul. Ci kotè balè tamit mungi ameh ay garab ak tamit ay kër.

Lee nak neek la neek be nak muge ameh lu neteh muge ameh lu sukola se koteh neek be tamin koteh beleh muge ameh aye garab garab yee nak nuge am hopp yu verte.

li nak picha la picha bi nak mungi ameh lu weex mungi ameh lu nyool mungi ameh tamit lu sokola gemenyi picha bi nak lu netela picha bi nak ci kotem mungi ameh hob hob bi nak hob bu veert la

Lii nak yoon la, si know yoon bi nak, mu ngi am "motto" buy ñaw,"motto" bi nak, mu ngi taal lampu,"motto" bi nak, mu ngi amee lu ñuul, si benen kotte bi nak mu ngi am benen "motto" bu fa nekk, mu ngi amee lu weex, ak benen "motto" ballet buy ñaw, mu ngi taal lampu. Si peegë yoon wi, mu ngi amee ay nit ak ay kër tamit.

Li nak palasi jangèè kai la ay talibeh ño fi nekka gór ak jigeen. Talibeh yi nak, talibeh bu gór bu nekee koteh baleh mugii def lu bula lu wèèx. Talibeh yu jigeen yi tamit ma na tamit ñu ci dèf lu xonxu.

Lee nak pote la pote be nak nugku tek fu sukola fu nuul pote be nak muge ameh lu weex muge ameh lu neteh muge ameh lu verte muge ameh tamin aye beda beda ye soku jange daga ham ban fosunge pote la ak lanlenkoye jufaneku.

Li nak ay keur la, keur yi nak mungi ame lu bulo ci kaw, ci gannaaw tamid ci maraj bi tamid mungi ame lu weex ci bitti mungi ame lu weex ci kaw tamid mungi am wuñ yu sew. Ci biir keur bi tamid mungi ame ay garap, mungi ame xop yu verte ci bitti tamit mungi ame ay garap xop yu verte.

Lii nak terre la, terre bi nak mungi am lu bulo, mungi am lu xonxu, mungi am tamit lu vert. Mungi tegu tamit ci morso bi, morso bi mungi ame lu vert, mungi ame tamit lu ñuol. Terre bi nak mungi ame ay binda, bindayi soko jange, daga xam ban fosongi terre la.

Li nak goolo mogi neka mongi agg si kaw garab goolo bi nak mongi am kawarr colur bu nuul si kote bi tamit mongi ame yeneen garab yu fa neka garabi tamit mongi ame xoop xoop yu verta.

lenak jigeeb mofi tog mungi def robu bu veert mungi tee tamit pochet ci bopam bi tamit mung fa def mees mees bu nyool mungi tog ci togu togu bi tamit togu bu sokola la ci koteh bi tamit mungi ameh nyaari njegenaay yu ndaw yufa neka njegenaayi mungi ameh lu nyool lu veert tamit mung fa ci koteh bi tamit feleh mungi ameh tamit lu weex lufa tegu

Li nak marto la, marto bi nak mungi ame bopa bu ñuul mungi ame tamit lusokola nyung ku tek fu weex. Marto bi nak danye ko de jefandikoo su bugee daj dara wala pontu.

lee nak paket la paketi garap nyung ko tek ci taabul taabuli xanka bu sokola paket bi nak mungi ameh lu weex mingi ameh tamit lu bulo paketu garap bi nyung ko jefandekoo sa bopu suy meti wala sa baat wala sa tanka fum muna meti sisa yarambi rek ngakoy jel garap bi jefandekoko

Li nak mandarrga la mandarrga bi nak mungi ameh lu weih lu verteh mungfa lu buloo Mungfa lu hunhu tamit mungfa Mungi ameh i binda, bindai nak soko jangeh danga ham ban fosumi mandarrga ak lan lenjko jefandeko.

Lee nak keyete kebarr la keyete kebarr be nak muge ameh aye goor jegain tamin nyungfa munge def mboba bu bula muge teye lu weex goor ye tamin amna kufa def lu weex kenen ke tamin muge def lu weex lu nuul lu bulo tamin mungfa keyete kebarr be muge ameh beda yu weex binda yu xonxo tamin.

Fii nak ñaari jigeen ñoofi neka, jigeeni ñawkat, kuneka si ganaaw, jigeen mungi def lu mbuba bu xonxu, mungi ameh tamih mbasen mungi am lu vert, ku nek si kanam tamih, mungi def mbuba bu ñuul, mungi def tamih wèka tamih, luñoy natee si baatam bi, lu weeh ak lu ńuul, masin bi tamih bu weeh la.

Lee nak palate la palate bu weex palate werr se kaw palate be nak muge am nyente lemung nugfa tek lemung yu seew lemung be nak lemung bu neteh la se koteh bale tam muge am lu nuul.

Butèèl bi mung ci tabull li xanxa bu ñuul, butèèl bi nak ñing ko dugal ci mbuus, butèèl bi nak mugii ameh lu wèèx, lu ñuul muñ fa, mugii ameh tamit lu melni ndox. Butèèl bi nak mugii ameh ay bindé yi so ko jangèè di ga xam li ban fasungi butèèl la ak lan lañ koy jafandiko.

Fee nak meremu plase jagekay la aye talibeh nufe tahaw amna tamin nu neka se koteh bale talibeh ye nak jegain ye nuge def roubu bu bulo goor ye tamin nuge def muba lu bulo mugfa lu weex mugfa lu nuul tamin mugfa koteh bale muge ameh yenen talibeh yufa tahaw ak garab ye tamin mugfa ak sen plass fanuy jange.

Li nak pakala, pakabi Mungi ameh lu nyuul Mungi ameh lu weih pakabi nak nyungko jefandeko sunj bugai harr dara wala tamit sunj bugai dokk dara pakabi lenyo jefandeko wala sunyo toga tamit .

Li nak ay packet la packeti nak nyun ko taka si mbuss naari packet la mogi ame lu nuul mongi amex lu cxocola nyun ko tek fo nete packet bi nak bindai sonko jangeh daga xam la ban fosongi packet la ak lan len koi jefendeko.

Fi nak nyarri nit nyofi tahaw gorr ak gigain gigain bi nak Mungi deff garambuba bu blue nyungko jaam tamit lu hunhu ak lu blue gorr bi tamit Mungi deff halftan bu blue nyungko jaam lu blue.

Li nak yoon la, ci pegg gu yoon bi nak mungi motto bufa tahaw. Motto bi nak mungi am pen lu ñuul, bopp pi motto mungi am lu vert, lu weex, ame lu neteh, koteh bi tamit mungi am ay garap, ay keur.

Lenak garapla. garap bi nak ngu ko def si suf garabinak mu nge ameh hop yu verter si koteh bele tamit munge ameh ai kerr ak yenen garap yu fa neka.

Lee nak manargal la manarga be nak muge ameh lu nuul lu weex lu bulo mugfa lu xonxo mugfa lu verte tamin mugfa.

Nee nak madargel la madarga be nak muge ameh lu neteh muge ameh lu bulo muge ameh lu verte muge ameh tamin lu weex muge ameh tamin lu nuul.

Lenak yoon la, mingi ammi ayi moto moto bu nekeh ni mingi tall lampa yi mingi deff lo nuul been moto neka ci coti bale tarmit mingi deff lo bule pona yu nuul mingi ham lo weex ci coti bi tarmit pegeh yoon bi ming ammi ayi kerr ak ayi garab.

Li nak pakèt la loho mu ko tè. Pakèt bi nak mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit lu honku. Pakèt bi nak mungi ameh ay binda. Binda soko jàngay daga ham li ban fasung pakèt la ak lan leen koy jafadeko.

Lii nak ay pot lañ fa rangsele, poti leeks la, poti nak poti leeks la, poti nak mu ngi am lu xonxa, mu ngi amee lu weex, nette tamit muñ fa, si know mu ngi am ay pallet, ak ay buttel, buttel to nak so ko jangee, dinga xam plan lañ kooy jafendeko, ban fasong kol la, ban fasong leeka moo fa neek.

Li nak kayiti xibarr la, kayiti xibarr bi nak mugii ameh gór am na kufa dèf wèèx ak ñuul. Kayiti xibarr bi nak mugii ameh bindé yu wèèx bindé yu ñuul mugii ameh tamit panu yu ñuul yuy tahal safara.

Li nak tereh la, tereh bi nak mungi am lu bulo, mungi am lu verte, mungi am tamit lu sokola. Mungi ame ay binda, binda yi soku jangee danga xam ak lañ lañkoi jefandikoo.

Lii nak garab la, garabi nak, mu ngi am ay xob yu werta. Si kow garab bi tamit, mu ngi am ay toontor, toontor yi, yu xoñxu la, tontoor yu xoñxu.

Fii nak beenë palaas la, palaas boo xamante ne, ñung fa sampa bantë. Banta yi nak, ñu ngi tëddë...amee ay xob, xob yi nak, xobi werta la, mu ni amee tam, bantë yu xoñxu

Lii nak lam la, lami loho, lami jigeen, ñungko tek fu ñuul, lami nak, jigeeni ñookoy jefandikoo, pur rafetal sen loho bi.

Fi nak berabi palassi jangeh kai la talibeh ak jangaleh kai bi mofi neka jangaleh kai bi nak Mungi jel lohom bi tekko sey tabul, tabul bi nak tabuli hanha bu sokola jangaleh kai bi nak Mungi deff robu, robu bi nak musorr bu buloo la mbuba bi tamit Mungi am lu buluu sokola tamit Mungfa talibeh bi tamit Mungi deff kaala bu weih mbuba bu buluu tubai bu nyuul.

Fii nak jigéen moo fi taxaw, mu ngi def roobu, roobu bi nak, mu ngi am lu bulo, am lu sokolaa. Jigeen bi nak, mu ngi def mees si boopam bi, mees, mu ngi taxaw si boori bunta, bunta bi nak, mu ngi am lu weex.

Li nak yoon la yoon bi nak ay moto nyu fi neka moto bu neke nee nak moto bu defar yoon la mongi ameh ban yu nuul yu nete yenen moto tamit yun neka si kote bele tamit mongi nete ak benen moto bu neka si kote bi mongi ame lu weex lu nuul ak tamit amna naari nitt yu neka nii nyugi eeg si raider.

Lii nak butehll la, butehll bii nak mungy tehgu fu njull, mungy am lu wekh tamit, butehll bii nak mungy ameh garab, garab bii nak garabi nan la, ganaw butehll bii mungy ameh keit, njung fa deff binda, binda yii sor kor jangeh danga ham ban fasoni garab la.

Li nak dalla la dalla silipàs, dalli carax. Dalla yi nak gór daf koy jafandiko jigeen tamid daf koy jafandiko.

nak ma rar vel la.ma rar vel bi nak mu nge Ameh lu nul, mu gi ameh lu weyh mu nge ameh lu honha mugi ameh lu nette mugi am lu verter mugi ameh tamit lu bulo.

Li nak daal la, daal la bi nak daal bu bulo la. Mungi ameh lu weeh, daal yi nak gòor daf koy jafadeko, jigéen tamit daf koy jafadeko.

Li kayit la, kayiti xibaar, góor mung fa. Am na tamit góor bu fa nekka ñyunge hechu wante baal, mungi def lu vert, kenen tamit mungi def lu weex, lu xonxu. Kayiti xibaar bi mungi ame ay binda yu ñul, lu weex taal mung fa.

lenak jigeen mofi tog jigeen bi nak mingi deff mes mingu letu mes, mes bu nuul mingi deff bobah bo weex ci koteh tarimt ganaw jigeen mingi am tarmit lo nuul lu fah neka.

Fii nak, aye buteel lenfi ransaleh, buteeli nak leka mofi neka, beneen bi tamih buteeli kaane la, beneen bi tamih mungi ameh lu vert, mungi ameh lu weeh, beneen kote bele, ñungfa ransaleh tamih aye paket.

Lii nak daabaa la, daabaa bi nak, ñun ko defaree weñ ak tam banta, ñung ko tiye si loxo. Lii nak ñung ko jafendeko suñg bugee gas dara, wala tam suñ bugee dog dara.

Lii nak aye buteel la, ñenti buteeli ñoofi nek, ñungi ameh sunguf bu vert si biir, si biti tamih mungi ameh lu vert, mungi ameh lu weeh, mungfa def aye binda, binda yii, dangay ham ban fasongi buteel la, ak lan lankoy jefandikoo.

Li nak ñetti kook ñu fii nèkka, kooki foleé. Kook yi nak ñing koy jafandiko suñ bugéé lekka fonde, wala sin bugéé lekka cakiri wala tamit sin bugéé lekka gossi wala sin bugéé tiba dara kook yi la ñee jél ñi jafandiko ko.

Lii nak jigéen moo fi neekë, benen sayid bi mu ngi lëëtu lëëtu yu... bénen kotte bi tam, lëëtu wut, muñ ko baayi, jigéen bi nak, mu ngi def mbuba, mbuba bi nak, mu ngi amee lu weex, lu xoñxu tamit muñg fa. Si kotte bëllé tamit, muñgi am lu xoñxa, nétté, lu bulo tamit muñg fa.

Lee nak packet la packete garab packete ye nak muge ameh lu verte muge ameh lu weex muge ameh lu nuul muge ameh lu xonxo mu ameh aye beda beda ye soku jange daga ham ban fosung garab la ak lanlenkoye jufaneku.

Lee nak keyete kebarr la keyete kebarr be nak aye neet nufa neka neete yu goor ak jegain keyete kebarr be nak muge ameh beda yu weex muge ameh tamin beda yu xonxo.

Lenakpan mufineka pan bi nak mu gi ameh bisap bu honha bu ameh nyari pot nyu si tek dafa am pot bu ndaw ak bu mank nyri yep nyu ko def bisap.

Lii nak kayiti xibaar la, kayiti xibaar bi nak ay góor nyu fi neekë. Am na ñu..am na ku nekké ni mu ngi def lu weex. Kayiti xibaar bi tam mu ngi am bindë yu xoñxu, bindë yu weex tam muñg fa

Li nak màndarga la, màndarga bi nak mungi am lu weex, mungi am binda yu bulo, binda yi nak suko jangee danga xam ban fosum màndarga la ak lañ lanye ku jefandikoo.

Fi nak nëtti jigéen nyo fi tahaw, jigéen yi nak kenna mungi ameh teereh. Teereh bi nak mungi tuda quran. Jigéen yi nak amna ku fa def kala bu ñuul, kenen tamit mungi def mbuba mungi am lu sokola mungi am tamit lu nètè, benen jigéen tamit mungi tè tereeh tamit mum tamit.

Li nak yuun la si kaw yuun bi nak mongi am moto bu fa neka mongi ame lu nete mongi ame lu nuul amna benen moto bu neka si ganawam monageh tax si pegi yunn bi tamit mongi ame ay keur ak tamit ay garab amna tamit raider bu taxaw si kote bele.

Lee nak kayete kebarr la keyete kebarr be nak amna goor bufa neka muge def lu nuul muge def lu weex keyete kebarr tamin muge ameh lu nuul muge ameh lu weex muge ameh tamin aye beda beda ye soku jange daga ham ban fosung keyete kebarr ak lanlenkoye jufaneku.

Lii nak plass la, plass bor hamanteh neh aiiy lehkah lengh fa jaii, plass bii nak aiiy packet len fa raanzaleh, packeti lehkah, packet yii nak mungy ameh lu nehteh, mungy ameh lu bleu, mungy ameh lu njull, mungy ameh lu wekh, lu vertue mung fa, lu honhu mung fa, packet yii nak mungy ameh aiiy binda, binda yii sor kor jangeh danga ham ban fasoni lehkah la ak lan langh koi jeufandehkor.

di nak platla plati werr plat bi nak mogui ci digah mogui ameh carap binak mogui ameh tamateh ci koteh bi nak mogui ameh beenbwol bo daww bubo temeit mogui ameh lecaka.

Lii nak plass la, plassi dinner la, plassi jangeh kaii, aiiy gorre ak aiiy gigain njur fii nek, cii gorre yii nak am na kufa deff lu wekh, amna kufa deff tamit lu njull, gigain yii tamit amna kufa deff lu wekh, amna kufa deff lu njull, amna tamit kufa deff lu nehteh.

Fii nak palaas la, palaas i bale kaay ak dawé kaay, ñatti jigéen ñu fi neek,...bal bi nak bal bu sokolaa la. Jigeen bu tiye bal bi nak, mu ngi sol lu ñuul ak lu weex, ñu kooy toopa tamit, ñu gi def tamit ku bulo, lu weex tamit mung fa, ak tamit, lu ñuul.

Lii nak njaari nehgg njur fii neka, nehggi nak mungy ameh sehngu bu chocolat, ameh palanterre bu njull, cii ganaw tamit ameh aiiy garab, garabi tamit mungy ameh hohbb yu vert, bunti kerr bii tamit mungy ameh lu wekh ak tamit aiiy weungh cii kaw.

Fi nak naari cassi nyuu fi neka ak benne bu mag bobu mu ameey tieyi kai, cassi veer mungi amme lu nuu naan lu weex, ci naari cassi nak nuu ko tekk ci palat, palati weeri bu weex.

Lee nak lohou la lohou be nak muge teye packet packet be nak muge ameh lu weex muge ameh lu nuul muge ameh tamin lu bulo se koteh be tamin muge ameh yenen packet yufa neka nuge tegu fu weex se boram tamin muge ameh lu nuul beda ye nak soku jange daga ham ban fosung packet la ak lanlenkoye jufaneku.

Li nak banta la, ci kaw banta bi nak doomi ganaar monfa nekka. Ci boppa bi mungi ameh lu ñuul, yaram bi tamit mungi ameh tamit lu sokola. Ci kotè balè tamit mungi ameh tamit garab bu fa nekka mungi am hoop yu vert.

Fii nak, ay t butel lañg fi rangsalé, jute butel ñoo fi nekkë, si biir mu ngi am lu ñooy naan, butel yi nak, mu ngi am lu nétté, mu ngi am lu werta, si kotti tam mu ngi am lu xoñxu, lu bulo muñg fa, lu weex tam muñg fa. Butel yi nak, mu ngi am ay bindë. Binda yi nak soo ko jangee, di xam ban fasoñgi butel la ak lan lañ Koy jafëndeko.

Linak ab jaru la jaru nopu ,jaru wees jaru binak ñuñ gko tek fu null, jigeen nuyi jahfardeko jaru yi porr rafectal sen nop.

Lii nak moto la, moto bi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamih lu vert, si kote bi tamih mungi ameh aye garap, garap yu mungi ameh lu vert, amna tamih halle bu tahaw nii si bori moto bi.

Lii nak, palaas i dawé kaay la, ak futbale kaay, ñaati jigéen ñu fi neekë, ñu ngi sol mbuba yu werta, tubooy yu werta, tubooy mu ngi amee lu weex, mu ngi amee tamit lu xoñxu, ñu ngee dawali bal bi. Am na tamit ñu néékë si kotte bale di xool, am na ku fa def lu nétté, lu ñuul tamit mung fa, ak toogu yuñg rangsalé foofu noon.

Lii nak yon la, cii kaw yon bii nak mungy ameh aiiy motor, cii motor yii nak amna busi am lu wekh, pohnoh yu njull, benen bii nak mungy ameh lu nehteh, pohnoh yu njull, mungy ameh tamit lu vertue, cii coteh yon bii tamit mungy ameh tamit mungy ameh tamit aiiy kerr, kerr bii tamit mungy ameh lu wekh, lu vertue.